lépp kenn

waa

bon <laughs> pas novembre ;fra nag novembre moom yaakaaruñu ñu yegg ci waaye zone bi nga xam ne moo ñu concernée ñun Tambacounda maanaam zone sud est bi ñoo ngi fay xaarandi maanaam si si kii bi ba mi mi octobre

loolu donc loolu ci

c' est mooy

non

waa <hesitation> <hesitation> <laughs> donc mooy mooy li ñuy wax variabilité ndax variabilité climatique bokkul ak changement climatique liy am du bokk ak ak ak déwén du bokk ak daaw jéeg donc noonu lay demee loolu nag lu normal la

di gis nga ren ginnaaw saytu yi nga xam ni def nañu ko liñ ci gis mooy normal attardif

ñu xam ne wax dëgg Yàlla taw dootul amati

loolu <laughs> nag defe naa question boobu <laughs> est ce que duñ ko laaj waa ISRA <laughs>

<hesitation> bon pour bañ a ampieter tay ci <laughs> ci domaine nu jàmbur

surtout ñuy ñuy laajte conseil laajte conseil service yépp ñu jël seen i avis parce que <hesitation> ci noonu rekk la ñu mën a <hesitation> parce que doo am xibaari météo kese il faut nga am bu agriculture il faut nga xool bu ISRA

moo di moo di jiwu ak yooyu yépp di si def ay recherches yu am solo donc wax dëgg Yàlla ñooñu ñoo ci gën a mën a

waaw

oui

oui

waaw ñoo ngi ci ñoo ngi ci bu baax ndax <hesitation> Yàlla dimbali nañu sax am nañu fii benn machine bu mag benn ordinateur boo xam ne super calculateur la tudd waa muy loo xam ni météo yàgg na ko bëgg Yàlla dimbali nañu ko pour léegi dinañ mën a dem ba nga xam ne comme wax nga ko ba ci arrondissement bi ñu am prévision boo xam ne prévision ciblée lay doon ba ci boo amee sax producteur bu mag

tool yu mag a mag ñu dem ba di la jox météo boo xam ni pour yow sa tool la yow waaw loolu projet la bu mag boo xam ni si sa tool rekk maanaam xam nga jamono jii suñu waxee <hesitation> Tambacounda dina taw mën na taw Dialokoto xam nga mën na taw ba ci fii sax tambacounda ville Koumpentoum du taw te si Tamba la bokk

oui ci toolam waaw ci toolam <noise> donc dafay doon loo xam ni <hesitation> mooy comme ni ñu ko wax ñu ngi ci projet boobu ñu ngi ciy liggéey te loolu lu war a mën a nekk la ndax suñu naatàngo yi nekk <hesitation> Etats-Unis Europe partout ñoom dem nañ ba am nañu loolu kenn ku ci nekk producteurs yi dañ lay jox météo boo xam ne météo boo xam ne ci sa tool la yam

waaw lu am solo la donc comme ni ma la ko waxee ndax suñu ay naatàngo ñoo ngi koy def te xam-xam baa ngi fi comme nag machine bi nga xam ni moom lañ doon <hesitation> ut

loolu vraiment

waaw ci ci ci wàllum saison bi

boo xoolee li muy taw li mu taw daaw moo ëpp li mu taw ren waaw waaye saison bii moo gën ndax boo xoolee wax dëgg Yàlla bi mu commencé taw ba léegi daanaka chaque trois jours ndox dina am bi mu commencé nawet bi mu commencé ba léegi chaque trois jours dina taw amoon ci début bi ma amoon nañ pause waaye bi nga xam ne dem na ba jël rythme boobu ba léegi chaque trois jours te ndox biy ñëw ndox bu baax lay doon boo xam ne ba nga xam ne day indi ay ngaañ-ngaañ xanaa ngelawu ngelaw yu tar yi nga xam jotoon nañu ko fi am mais ludul loolu am nañ ay quantité yu baax ndax boo xoolee fii ci

<hesitation> fii ci aéroport Tambacounda am nañ sept cent dix huit milimètres ren waaw sept cent dix huit ci nii bi nawet bi tàmbalee ba tay

diallokoto am nañu six cent dix milimètres

<hesitation> <hesitation> <hesitation> Kousanaar am nañu six cent quatre vingt et un milimètres

<hesitation> <hesitation> Màkka Koulibantang am nañu six cent deux milimètres <hesitation> <hesitation> donc <hesitation> Missirah am nañu six cent trente deux milimètres

Netebulu am nañu sept cent dix neuf milimètres

<hesitation> <hesitation> Santhiou Malem ñu am six cent quatre vingt douze milimètres

Koumpentoum ñu am six cent six milimètres

mais fi nga xam ni moo ëppale mooy Koutiaba

waaw daaw moo ëpp ndox

moo gën a baax <laughs> ndax répartition bee tax

<smacks lips> waaw bon <hesitation> ñun <hesitation> ñoo ngi fii ci aéroport bi Tamba aéroport Tambacounda wa donc <hesitation> mun nañu bàyyi tamit suñu numéro téléphone ñoo ngi disponible waaye tamit <hesitation> fii ci RTS ci boppam bës bu Yàlla sàkk

mem tamit mi ngi def liggéey bu am solo bés bu Yàlla sàkk su ma jotee prévision bi dama ko koy yónnee ndax support communication yooyu rekk la ñu mën a utiliser waaw ak suñu relais yi nga xam ne

donc na ñuy gën a déglu rajo bi bës bu Yàlla sàkk treize heures

<smacks lips> waaw bon liñ ci mën a yokk digle yi digle yi xëy na ci digle yi digle yi moom wax dëgg Yàlla du leen ludul <hesitation> <hesitation> sensibilisation sensibilisation ci le fait que ñépp xam ni ñoo ngi ci jamono joo xam ne neexul

ak conséquence bi nga xam ne moom la mën a am te loolu muy loo xam ni kenn ku si nekk si ñun yaa ngi koy dund waaw

Amadou Ba la Firmbaara

salaamaaleykum Dia

monsieur Mbow
waaw <laughs> maa ngi lay nuyu bu baax

Seydou Deme Tiewal

Deme

jaar fan

ok

Ndiaye ah Fall non Fall dafa retraité <laughs> man

très bien <laughs> très bien <laughs> <hesitation> %hu

alxamdulilaa

ok waa c' est bien

est ce que mi ngi sentir <hesitation> message météo bi dimbali bi mu koy dimbali si biir toolam

waaye waaye am vingt cinq milimètres kese dem ji du cons du lu gën parce que bon mun nga am vingt cinq milimètres mën nga toog fukki fan ndox du ñëw xam nga loolu tamit

ça va

déedéet <laughs>
non non voilà

voilà

<hesitation> bon am na si lu ma si for parce que dafa mel ni

allo salaamaaleykum waaw Dia Dia Dia Ousmane Camara Mayina Mayina Kura Mayina Koura Mayina Koura oui oui ko commune de Missirah gouloumbou * deux kilomètres de goudira waaw kay

alxamdulilaa
voilà ñun kay bi ñu commencé ay message yu ANACIM nekk nañu dimbalu lu bari
maasaa àllaa

bës waxtu sangam

nañu moytu li ñuy def ma ne ko ANACIM day joxe loolu après day ne fan yii tamit taw du bare damay wax gars yi ma ne ko ah damaa am information daal bu wax si jiwu quoi ma ne ko nañu xaar tuuti parce que temps yii man information bi ma am daal fan yii de du taw comme que lum ñu waxoon affaire engrais tamit loolu nekk na dimbal lu bëri ci ñun fii te am na ñu bëri sa tool ba nii dañuy ñëw ñu laaj ma information man daal lu may ** yay kay vraiment seen liggéey bi ñun côté fii kontaan nañ

parce que ñun classe baykat bu ndaw yi la seen information dimbale nañu bu baax bu baax
alxamdulilaa
sama olof nag leerul noonu
non wax wax nga li nga war a wax yépp te am na solo dégg nañ la dégg-dégg bi moo am solo
dinaa xam **

waaw donc sànq li nga doon wax si nee na bu amee vingt cinq milimètres

loolu erreur mun na amee foofu ndax mun nga am vingt cinq milimètres nga toogaat benn fukki fan mu am pause su boobaa su dee sa

donc il s' agit pas nga am vingt cinq milimètres rekk automatiquement nga daal di dem bay nga daal di dem ji li nga war a fexe mooy lan la météo prévoir ci ginnaaw

salaamaaleykum

Momadou Diallo Hamndalah

waa donc si digle yi comme ni ma ko doon waxee sànq te Yàlla dimbali nañu auditeurs yi seen bopp confirmer nañ ñu ko mooy ki nga xam ne nee nañ buñ jotee message météo nañ ko respecté donc <hesitation> nit ñi daal nañu xam ne nañu doon jiwee mënatul nekk ndax yi nga xam ni moo ci am léegi variabilité climatique bi changement climatique bi xam ni ak conséquence yi mu indi yépp wax dëgg Yàlla ñu ñu gën a moytu di déglu <hesitation> xibaar météo yi

<hesitation> service services yépp daal wax dëgg Yàlla di fexe déglu leen bu baax ñoom la ñu joxe ndax

<music> waaw <hesitation> di gërëm ñi nga xam ni ñoo ñu doon déglu di gërëm <hesitation> projet 4R avec le le PAM di la sant bu baax yow Dia ak suñu technicien bi Guèye merci beaucoup